Abaana bano bali bataano bava ku luzzi okusena amazzi, beetisse obudomola bwabwe babwetisse bisimbasimba, buli mu langi eya kyenvu bali muno batambuza bigere mu maaso gaabwe waliyo asibye akadomola ku ggaali eggaali eya maanyigakifuba.

Abantu bano bali ku nnyanja, bali mu lyato, bali basatu. Asooka alina enkasi mu mukono gwe, owookubiri atudde, owookusatu asembye emabega ayimiridde akutte eddobo mu ngalo naye ekifo we bali kya kizikiza tosobola kubalaba bulungi era n'ebisiikirize byabwe birabikira ku mazzi.

Wano waliwo ennyumba bbiri. Ennyumba esooka erabikako kasolya, bagiseresezza amabaati ag'akategula, ennyumba ey'okubiri bamaze okugisiiga omusenyu yonna, bagiseresezza amabaati aga langi eya kikuusikuusi; ennyumba eno tebannateekamu madirisa na nzigi.

Wano waliwo ekiyumba, ekiyumba kino kya bibaawo, baakizimbisa amabaati. Wansi waakyo waliwo amayinja amazimbe agakola ng'ekikomera, waggulu waliwo engoye eziwedde okwozebwa nga bazaanise ku ku muguwa.

Enva zino endiirwa baziteeseteese bulungi ku busowaani era zikulaga engeri gy'oyinza okutegekamu emmeeza yo awaka wo, mu bifo bye tulyamu emmere. Enva zino ezimu bazirya nga mbisi, endala bazisa... bazisiikako; wamma zituwa obulamu obulungi.

Waliwo omwami wuuno; omwami ono akutte essimu eya sseereza mu ngalo ayambadde essaati ya mikono miwanvu. Essaati ya byeso ayamabdde n'emapale eya kkaki ku mukono gwe yeesibye essaawa.

Wano waliwo ekifaananyi, ekifaananyi kya kimuli ekimuli kino kirabika bulungi kiri mu langi eya kakobe era nga waliwo enjuki ezze okwenonera ku mmere egende yeekolere omubisi. Bwe ntunula emitala eri waliyo enjuba. Enjuba nnene nnyo enjuba wakati eri mu langi njeru okwetooloola yeetooloozeddwako ka langi aka kyenvu.

Omwami ono atudde waggulu ku lwazi atudde waliwoobusubisubi obukaze. Omwami ono ayambadde ttissaati ey'emikono emi miwanvu ya langi nzirugavu; omwami ono akutte eddobo alisudde mu mazzi ku buddo obu buli obulala obw'amazzi gano waliyo omuddo.

Ono nnawolovu nnawolovu ano ali ku butabi bwo bw'olukoni nnawolovu ono mmumanyiiko kimu akyusa kkala bw'atuuka awantu awali kkala ng'akyuka agifaanana nnawolovu ono asooba nnyo naye kye mmumanyiiko mugezi waaliwo empaka ez'emisinde gy'ebisolo nnawolovu yeerippa ku mukira gw'enjovu enjovu egenda okutuuka nga nnawolovu agigamba, "Tontuulira nnatudde dda." Olukoni luno kw'ayimiridde lulina amasanda balukozesa okuwonya ensu.

Ebibatu bibiri bisitudde akennyanja, ekibatu ekimu kikataddemu ekibatu wakati, ekibatu ekirala ki kikakutteko, akennynaja kano kagege, engege zino zibeera mu mazzi ate abalala bazirunda mu bidiba byabwe.

Wano waliwo amaato, amaato gano gatisse ebintu eby'enjawulo ebibala. Wano waliwo omukyala ayambadde ekikoofiira eky'Abaviyentinaamu n'abantu abalala bangi abali wano, bonna bambadde ebikoofiira, batudde mu maato gaabwe n'ebintu byabwe.

Obwana buubuno bubiri; bwana bwa bulenzi. Akaana kano akali mu katissaati akamyufu katunula nga kasanyufu ddala ate kano ak'okubiri ko katunula butunuzi, kambadde akatissaati aka bbululu aka... aka musalankwawa; ku bulago bayisizzaako obuwuzi obweru.

Obukomo buubuno wano. Obukomo buno buli mu langi ez'enjawulo. Babuwandiiseeko ekigambo Jesus ne bakubako n'akafaananyi k'omutima. Buli mu langi eya kakobe, eya kacungwa, eya kyenvu, eya bbululu. Obukomo buno bwettanirwa bangi, abavubuka ab'omulembe guno.

Mu mazzi muno mwe muli eddaga. Wakati mu mazzi muno mulimu obugulumugulumu obumezeeko omuddo oguli mu langi eya kiragala. Omuddo guno gulabika bulungi ate wansi wano waliwo abantu abali ku mabbali g'amazzi gano ag'omugga.

Luno oluguudo oluguudo lwa ttaka luyita wakati mm luyita wakati mu malungu, bw'otunula ebuuyi eri waliyo ebiti ebiyina ebikoola ebikwafu ebya langi eya kiragala bw'otunula wano ne wano, obusubi bukaze ekiraga nti biseera bya kyeya.

Wano waliwo ebimuli, ebimuli bino biyimiridde bulungi. Ebimuli bino biwerako. Eno gye bikoma ku mitwe gyabyo biri mu langi eya kakobe. Ebimuli bino waggulu waabyo kuguddeko enjuki. Enjuki ezze okwenuunira ku mmere egende yeekolere omubisi, omubisi oguwoomera abangi. Bw'otunula mu mbiriizi zaabyo birina obukoola obulina langi eya kiragala.

Wano ku mabbali g'amazzi mmusenyu waliwo abantu abatudde wansi wa manvuuli ne mu mazzi wali waliwo abantu ab'enjawulo abayingidde mu mazzi. Ebuuyi eri waliyo enjazi, enjazi ez'amaanyi. Abantu bano bayimiridde mu mazzi bagenda kuvuba.

Omukyala wuuno muzungu. Omukyala ono atudde mu maaso ge waliwo ekyuma kikalimagezi ali mu kunyigaanyiga amapeesa gaakyo ataddemu obuzindaalo mu matu ge. Ayambadde olugoye oluddugavu. Omukyala ono muzungu.